Izikolo ezinengi seziphucukile ngoba sezilendu zokufundela amakhompiyutha. Lokho kwenza abafundi bahlakaniphe kakhulu ezifundweni zabo.

Kulezi insuku imisebenzi ayisakhethi ukuthi kuyelabo mama kumbe kuyelabo baba ukupheka lakho sokuyingxenye yomsebenzi ethandwa ukwenziwa ngabo baba behlangene labesifazana.

Abafundi abezinga eliphezulu abamaSekhondari sebephucukile kulezi insuku ngoba sebegqoka amabhatshi amhlophe nxa besiya endaweni zokufundela ama"Science".

Abantwana besikolo bahlezi phansi. Bagqoke amayinifomu kukanti ababalisi bamile. Omunye uphiwe ithuba lokubafundisa.

Zivuliwe izikolo umntwana wonke ubonakala egqoke iyunifomu etshitshela esikolo egaxe isikhwama kukanti abanye basasilela endabeni zesicathulo bagqoka amathenesi.

Isikolo yindawo okumele kuhlale ihlanzekile ngakho babona kufanele ukuthi siceciswe ngamaluba lokusipenda ngombala obomvu lomhlophe.

Amakamela asendaweni zokufundela ezinjengama yunivesithi uyathola into ezitshiyeneyo ezinjengemibheda amabhuku enzelwe ukuthi izifundi ziwasebenzise.

Indawo zema university ziyabukeka ngoba izindlu zakhona zipendwe kakuhle ngemibala etshiyeneyo lotshani balungiswa kakuhle bathelelwa baba luhlaza tshoko lendawo zokuchayela zalungiswa zaba zinhle.